Kino kiraga waliwo omuli ow'ettima yajja n'akoleeza ekibira. Mu kukoleeza ekibira ne kikwata omuliro.

Wano ndaba ekifo ekiri mu nsozi era ndaba obuyumba obw'enjawulo. Si na buyumba wabula ettenti ez'enjawulo ze bateze nga ziraga waliwo abasulamu, era mu kifo kino mulimu emiti mingi, ngiraba ng'emiti mingi.

Mu kifaananyi kino ndaba amasigiri ag'enjawulo, amasigiri gano galaga gali gasibiddwa gatwalibwe mu katale era gano amasigiri ga bagakozesa kuzi kufumba emmere ey'enjwaulo n'enva ez'enjawulo.

Mu kifaananyi kino ndaba ebizimbe eby'enjawulo. Ndaba emmotoka ez'enjawulo. Ndaba ekizimbe ekikyazimbibwa. Ky'ekyo lwaki ebyuma ebikyazimba bikyaliyo waggulu era mu kulaba okwange ndaba ekizimbe kye bayita Arena Mall ekisangibwa e Nsambya kitegeeza ekifaananyi kiringa ekyakubibwa e Nsambya.

Ndaba bantu bangi, ennyumba basula mu kasiisira era nga balinga abasula ku awali amazzi ku kizinga, era ng'abamu bakima mazzi, abalala bali kuyoza, abalala balobye, abalala bali ku mirimu gyabwe egy'okuvuba, egy'okuseeyeeya ku mazzi era amazzi ndaba ga kkala amaato ku mazzi.

Wano ndaba obugabi bulina kye butunuulidde kye sitamanyi kye ki era nga buli mu kifo kye bazirundiramu, nga w'oziraba nnyingi okuzaama! N'amayembe gaazo agali gayina ebibomboola ebya bbulaaka ne bya wayiti; endala za kitaka, endala za bbulaaka nga mulimu kitaka omungi ennyo.

Ndaba akaana akato nga kali kasookinze akatawero mu bbaketi era kakaggyeemu nga kagikamula oba nga kayina kye kagenda okkozesa akatawero era akaana kano kalaga kato.

Wano ndaba akaana nga kalinga akatunda ennyaanya era waliwo akaguzeeko era ssente kazirina mu ngalo era ayina n'emirengo egimu egiri mu kibbo gy'atunda n'akagoye ke yeetikkisaako era alaga musanyufu kubanga bamuguzeeko.

Mu kifaananyi kino ndaba amazzi era nga galaga gayina gye gava ku kiyiriro ekimu, era amazzi gano we gayita ndaba mulimu amayinja, era ku mabbali g'amazzi gano waliwo ekibira ekya kiragala era nga kifo kiraga kirungi okubeeramu.

Ndaba obusente; ak'omutwalo, ak'olukumi, ak'emitwalo ebiri, ak'enkumi ttaano, era zino ssente ze za Uganda.

Ndaba ekifo kiringa ekyateekebwawo nga balina kye bagenda okkikozesa kiringa eky'obulambuzi ndaba oluguudo, ndaba emiti egy'ekyuma eri ziringa ffensi n'emu n'omuti.

Mu kifaananyi kino ndaba oluguudo, lwa ttaka era ku mukono ogwa ddyo ndaba awali ensiko. Ensiko era mulimu bya guliini byokka, biringa emitiititi obumpimpi, ne ku mukono guno mulimu obuti obumpimpi.

Mu kifaananyi kino ndaba embuzi ez'ebika eby'enjawulo. Ndaba embuzi emu ez'e enzirugavu, endala njeru, endala zirimu ebibomboola.

Wano ndaba obwana bubiri; akamu kayimiridde, akalala katudde naye balaga bava kulima bakooye. Bawummuddemu ky'ekyo lwaki olaba omu ali ku kadomola akawanise anywa ku mazzi, omulala akyamulinze naye anywe.

Ndaba Abazungu babiri era omukazi alinga omulala ava mu nnimiro, ng'Abazungu bo badda gy'ava, ye addayo alinga adda ewaka era akutte enkumbi n'ebintu ebimu yeetisse era, era alaga ava mu nnimiro era na bano Abazungu gy'adda gy'agenda.

Wano ndaba ente. Ente nga nnyingi era ziraga azirunda alaga ali zzirambuza, zitambula zirya ziraba zirabika ziddayo waka mu kisibo kyazo, n'omulunzi emabega aziruŋŋamya gye ziba zigenda.

Kino ekifaanani kiraga ebintu byonna biri mu mu kifo eky'ensozi era nga biraga bimera baabisimba mu massekkati g'ensozi.

Mu kifaananyi kino ndaba oluguudo era ekifo kiraga kisirifu. Bantu batono abakibeeramu, era ndaba ennyumba emu eri wano, endala eri ku luuyi luli, kiraga abantu batono ababeeramu era oluguudo olulaba nga lukalu, naye ng'envayiromenti nnungi nnyo.

Muno ndaba amaato abiri, ndaba omuddo, ne ndaba amaato nga gali ku mazzi, era ku luuyi luli ndaba era omuddo, lulinga busozisozi.

Wano ndaba ebizimbe eby'enjawulo era n'enguudo ze ndaba. Oluguudo olumu ndaba emmotoka zige kuliko emmotoka nga zigenda ku luuyi luli e maaso, endala zikomawo. Era ekyawula zino enguudo ebbiri ndaba akati, ndaba n'eki n'ebitaala n'ekitaala ekiriko ne kamera. Era ku luguudo luno olw'oku ddyo ndaba nga kuliko kiroole n'emmotoka eya 'Noah' ne pikipiki.

Wano ndaba abasajja bali bana nga balaga bali kusereka ennyumba eri okuzimbibwa, era eno ennyumba eriraanye eriraanye amazzi. Era ku luuyi luli ng'eriraanye, waliwo we ndaba omuddo eri emabega waayo ndaba emiti era balaga bali kusi bali kkozesa mbaawo okugisereka.